Variyo vanokona kurapa zvitenda zvakasiyana siyana vanotoonekwa veiita nhaurirano nedzimweni nyika veipuwawo mazano ekuti vangazvikurira sei zvitenda izvi.

Tinazvo zvitenda zvinenge zvichida kuti vantu vashande vakazvivharirira vakapfeka mbahla dzekudzivirira kubva kuzvitenda vantu vemuzvibhedhlera vantuwo vatoriwo nemburi dzawo sakei ngavapihwe zvikwanisiro.

Tinazvo zvitenda zvinoda kudzivirirwa kungava kuvana vadoodori kusvika kuvatana vedu. Vanthu ngavakurudzirwe vadzivirirwe vasatya nekuti vanofa.

Tinotenda vezveutano, vanenge vane michina dzavo dzinokwanise kuongorora utachiwona kuti urimwo ere mumututu watinofema. Vakaiona utachiwona iyi vanokwanisa kukarakadza kuti ingada kukonzera chiini.

Tinadzo movha nevantu vanenge vakafundira kudzichofera kuti vakwanise kurumba nemitombo kana nemutenda. Vantuvo vanopfekawo kunga zveiratidza kuti vanoshanda muzvibhehlera.

Variyo vantu vanoshanda, veishanda zvitenda izvo zvinoda kuti muntu ange akadzivirirwa, sechitenda chiya chakambouya chebeshamupengo. Vemuzvibhedhlera vamweni vakapere kufa.

Tinoona zvirwere zveibairwe vana vadori dori. Izvi zvinokurudzirwa kuti zvive vanodziviririka uye vanokura vari vana vakagwinya.

Vandhu vanokurudziwa kuramba veienda kuzvibhedhlera kunyazi avasi kuzwa panorwadza, kuitira kuti varambe veihloyeka veibhiirwa kuti vachakagwinya avana zvitenda.

Tinokurudzirwawo kuti tigare takavhara miromo dzedu nemhiro dzedu kuitira kuti tisabatira zvitenda zviri mumututu mwatinofema. Vekuzvibhehlera unovaona vakatopfeka hembe dzekuvhara mwiri weshe.

Tinavo vana mazvikokota vakafundira basa ravo. Vanoti kana vode kuende kumishando dzavo vanodhloka mbahla dzavanenge vakataurirwa kuti idzi ndidzo dzinoshandirana nechirwere ichocho.

Tinazvo zvitenda zvinoda kuzorapiwa nemadhokodheya veida kucheka, veinasurudza mukati memuviri memuntu. Madhokodheya aya unomaona akapfeka zvekuzvidzivirira kuitira kuti asapa zvitenda kumutenda.

Variyo muzvibhehlera medu, madhokoteya edu anoreketa newe kusvika nha dzako dzapera. Zvirikudetseredza kuti vakuongorore zvitenda zvingava zvichinesa.

Varipo zvibhedhlera zvine antu anodetseredza kuti munhu ane chitenda chinenge chichitapurirwana mumututu apuwe mbatya dzekuzvidzivirira uye nekudzivirira vandani vake.

Zviriko zvitenda zvakataurwa ngehurumende kutizvitenda izvi zvinofanirwa kudzivirira kuvana vadodori zvitenda izvozvo zvinoita wekubairwa kana kudonhedzerwa vana vanozviitwa paachena.

Variyo vantu vanoshanda kudzivirira zvimweni zvitenda zvakafanana nezvitenda zvinokonzerwa ngentunga. Vantu ava vanofafaidza dzimba dzevantu vakazvidzivirira kuti vasafema mweya wemutombo wavanoshandisa.

Tinokurudzirwawo kubatana nemasangano akasiyana siyana apo panenge eitaura zvehutano uye nekudetsera antu mundaraunda kuti vave vari vantu vane hutano hwakanaka.

Tinokurudzirawo kuti vanhu vanenge vapinda muwanano mwavo vaende veinofundiswa ngezvekubata kwepamuviri kunenge kwaitika. Mukadzi kana aenda kundohloyiwa mwamuna ngaange aripowo.

Zvinokurudzirwa kuti madzimaiwo avewo nezvigaro zvepadera derawo eikwanisa kuzotopindawo mumisangano dzepashi reshe. Pasangoenda madhuna ega ngekuti madhuna dzimweni nguwa haana masoro.

Tinokurudzirwavo kuvavo nemvura yakachena nguva dzeshe, uye hatisiso kumira kwenguva yakareba panocherwe mvura. Hurumende ngaione kuti mumabuya magadzirwa mipise dzinokwanirana nevantu.

Wariyoo vantu wane hutenda hwakasiyana siyana. Asi pasi rese rinoti muntu weshe ngaahanire nezveutano. Ngekudaro weutano wanotombobuda weienda munharaunda weihloya pachena.

Vantu vanokurudzirwa kuti vawaniswe mnvura yakanaka yekumwa , asi kana vantu vasina pombi, vanokurudzirwa kuti mnvura yavanochera apapo vatange vaifashaidza.

Mvura hupenyu hwemuntu weshe tinosisa kuchera mvura yakachena panenge pachionekwa mundaraunda medu chikurutu chiro chatinoshandisa kuchera mvura ngachive chakachena ngekuti azvishandi kuchera mvura yakachena nechiro chine tsvina.

kutenga vepashi reshe vanobetsera vana vanenge varimuzvikora amweni masangano anobetsera nemari dzechikora amweni anobetsera nemari yekuti muntu atenge zvinodiwa.

Tinavo vakuru vakuru vezveutano vanombogara misangano veiudza vanezvekuita nezvazvo kuti vakawanei pamitsvakurudzo dzavo dzavanenge vaita pachavo.

Zviriyo zvekuti vantu veshe, pamizi nemizi, vavakushandisa mvura yakachena mumabuya medu. Mabato akazviyemera ega, akayedza nepeshe payikonanapo, pamvura yakachena mizi nemizi.

Variyo vanogadzirire muntu weshe kuti upenyu hwake huendeke. Vantuwo vanodetseredza mukuwanikwa kwemvura yakachena. Vana vanodakara kana mvura iripo yekushandisa.

Masangano akazviemera ega pashi reshe anoramba eireketa nyaya yekuti muntu awane mvura yakachena ngekudaro zvibhorani nezvitsime zviri kuiswa mapombi.

Kune vantu varikudetsera hurumende yedu veitedzera mitemo yepasi reshe yekuti mvura ngaiwanikwe pasinde uye ngaive yakachena yakadzivirirwa.

Kusawana mvura yakachena mazuwa ano hwava hutenda. Masangano akadziemera ari kuhamba eitsira vantu mvura yakachena. Asi vamweni vane chitenda chekuuraya zvirozvo.

Tinokurudzira kuti vana vedu kana mumweni wemumhuri medu ,achinge ahwara nechitenda chenxondo ,tikwanise kuenda naye kuzvibhedhlera kundohloyiwa.

Tinokurudzirwa kuti kana tine vantu vedu vanorwara zvitenda zvehloko tiendewo kumisangano inenge yadaidzirwa kuti tizova neruzivo kuti vandu vedu ava tova ita sei kuti vagarewo nevamwe zvakanaka.

Tinavo varwere vefungwa muntaraunda dzatinogara kazhinjitu vanongosivavo kudero vonzerereka nendau yeshe veingorya chero chavavana. Vantu ava vanoda kuchengetedza ngavaendeswe kuzvibhedhlera vapive mitombo vadzikame.

Tine vatenda vedu vanorwara ngepfungwa vamwe vanhu vanotoda kuzodetsera ngekuti vakasiiwa vakadaro havazogoni kurarama hupenyu hwakanaka.

Antu anorwara masoro vawanda maningi unotoona umweni anotori nevana vake. Vantuvo vanoda kudetsera, ngativaendese kuzvibhedhlera kuti vakwanise kurera vana vavo vakadzikama veidetsereka nemitombo.

Vanthu vanokurudzirwa kuti vabatane nemasangano anenge auye munharaunda mwavo kuti vakwanise kuchengetedza nharaunda dzavo vasateme miti nekupisha mashango.

Zviriyo zvibhedhlera zvidoodori zvakavakwa nemazvo zvekutoti ukagumemo unotofunga kuti watouya kuzvibhehlera zvikuru. Hurumende inobongwa nebasa reinobata rakanaka kudai.

Zviriyo zvibhedhlera zvitootori zvokwanisawo kudetsera vanamai vanonga voode kubara. Zvine zvikwanisiro zveshe, mwana unotobvapo apapo atodzivirirwa jekiseni rake rekutanga.

Variyo vanthu vanoshanda muntharaunda mwedu muzvibhedhlera zvidoodori. Vanthuvo ngativadakarirei nokuti vane mwoyo murefu. Vanoshanda pandau inenge isina zvikwanisiro.

Zvibhedhlera zvedu zvidoko zvakavakwa kudhaya zvinodawo kuvandudzwa kuti zvikwanise kuenderana nenguva uye zvipiwewo michini yekuhloya ngekuti kazhinji uku ava hloyi muntu.

Tinotenda hurumende inoramba yakatsungirira panyaya dzehutano kuti muntu weshe akwanise kuhanira. Inopa zvibhedhlera zvidoko muntaraunda yega yega nyangwe kumabuya zvaveyowo.

Zviriyo zvibhedhlera zvidiki zvino detsera vantu vanenge vei tambudzika ngezvitenda. Zvimweni zvibhedhlera mumabuya mwedu umwu zvatova nepe kuwatira kuti muntu ambohloyiwa arimwo much ibhedhlera mwo.

Tinavo vantu varimuzvibhedhlera zvedu zvidoko. Vantu avava ndivanamukoti. Muzvhibhedhlera imomo hawuwani dhokodheya arimo. Unongonotorwa kuti ropa rako ririkuhamba zvakanaka here, wobuya zvimwe wotonyora maonero avazvita.

Tinazvo zvibhedhlera zvidodori zvekuti mundu kana achinge anobetserwa mwana kuzvibhedhlera zvikuru unokwanisa kudzoka kuzvibhedhlera zvidoko mwana achibayiwa zvitenda zvinenge zvakataurwa nehurumende pachena.

Tinokurudzirwawo kuti sendarawunda, tinge tichivandudza nharawunda yedu panyaya dzezvehutano. Tisarekerera hurumende yeyishanda yega, tiyiramba tiyichema kuti hatina zvibhedhlera.

Tinokurudzirwawo kuti tive vantu vanokona kuverenga zvinenge zvakabhaliwa pazvipambureki zvinenge zviri pazvibhedhlera. Zvimwe zvibhedhlera zvinotokomba kuti panapa panorapwa zvitenda zvakadini.

Ariyo makiriniki edu arikuvandudzwawo einasiridzwawo kuti muve nehutsanana. Kudharatu wanga usingadakari kuenda kuzvibhedhlera zvidoko nekuti zvanga zvine huchapa

Varipo vantu varikukurudzira kuvakwa kwezvibhehlera, zvibhehlera zvichinge zvapedza kuvakwa zvinofanira kuiswa zviphambureki zvinotaura kuti muntu unohamba sei.

Zviriyo zvibhehleya zvidoko zvavandudzwawo nehurumende zvaakuti pane mazuwa anouya dhokodheya eizohloya vanhu vanenge vane zvitenda karetu paingowanikwa vanamukoti.

Mitombo yechiyungu inopuwa kuzvibhedhleya zvikuru kana zvidoko, tinozwa kushurukirwa ngekutamika kunoita pekuata muzvibhedhleya mwedu zvekuti vamweni vatenda vanoata pashi.

Tinokurudzirwa kuti tive neruzivo runoita nezveutano uye kuziva kuti zviriyo zvikora zvinokwaniswa kuendwa nevana vedu vanenge vapedza zvidzidzo zvepasi nezvepadera vakafunda zvinoenderana nezvehudhokodheya

Tinazvo zvikora zvedu zvekufundisira vanthu madhokodheya kana vanamukoti kunotovawo nezvinyorwa zvinoverengwa nevadzidzi ava kuti vawane neruzivo.

Vanouya nezviyayiyo kuzvibhedhlera vanohloyiwa nemadhokodheya nanamukoti veishandisa michina yechizvino zvino inodetseredza kuti chiyayiyo chioneke ipapo ipapo.

Kana munhu asingadi kufunda ngesimba asi anotaura zvekushomeka kwemadhokodheya tinomawanepi madhokodheya kana vana vasingafundi nesimba vana ngavafunde nesimba vaende kuzvikora vanodzidzira udhokodheya.

Vantu vanokurudzirwa kuva vantu vanodakarira kuerenga zviro zvinenge zvakanyorwa kuitira kuti pamunoenda muzvibhehlera usazokaruka nezvimwe zvavanenge voreketa veikubhuira kuti zvave pamutemo unodiwa.

Iriyo mitemo inoshandiswa nemadhokodheya pakuhloya vantu. Vantu vanokurudzirwa kudla chikafu chinobaka mutano uye, chisina zvachakanasirirwa chichiwedzererwa.

Tinokurudzirwawo kuenda kunenge kwadaidzirwa nevezveutano, kuti uyai muzwe mashoko ari pano, Kuitira kuti muntu weshe muntaraunda agare ane soko, risazova zizwa wakazwa.

Tinokuridzirwawo kuti vanenge veishanda nezveutano vazive zvivato zvinenge zvakanyorerwana pashi kuti vanozova veishanda vasingazii kuti vanosiso kudini kuvantu vanenge vauya kuzvibhehlera.

Variko vantu vanoita zveutano vanoyeuchidza vantu mazuva ekupembera .Ririkowo zuva rinopembererwa vanhu vane chirwere cheshuga mumuviri mwavo .

Tinotokurudzirwa kufambirana nenguwa. Nyika yedu ngaibatanewo nedzimwe nyika kuti ikwanise kuziva zviri kuitawo mune dzimwe nyika maererano nezveutano kuti isasarira kumashure.

Zvibhedhlera medu munowanikwa mune madhokodheya anodetserana pakuhloya mutenda wavanenge vaona kuti une chitenda chinoda kubviswa mukati mwemuviri mwake vanobetserana.

Zviriyo zvinokonzeresa madzimai kuti awande kuzvibhedhlera madzimai aya anogona kubatwa negomarara rechibereko naizvozvo vanonzi ngavarambe veienda kunohloiwa.

Zvinokurudzirwawo kuti tive vantu vanochengetedza nharaunda dzedu uye kubatana nehurumende nebazi rezveutano kucherechedza zuva iri nekuchenesawo nzvimbo dzatinogara.

Ngatidakarirei kuenda kuzvibhedhlera ngekuti ndiko kumapedza zvose muntu une chitenda chake ngasaerengera kana kudzirapa ngekuti unofa.

Zvibhehlera zvedu tozvoona zvine pekuatira kuita kuti muntu anenge eida kuzohlowiwa nadhokodheya mukuwo nemukuwo unokwanisa kuzororera ipapo kana kutogara kwemazuwa eihlowiwa.

Tine zvibhedhlera zvedu zvatinokwanisa kudziakira tega muntaraunda dzatinogara. Vantu vanokuridzirwa kubatana navamweni panenge peivakwa zvibhedhlera zvidoko.

Variyo vanoita mishando yekuchaira movha dzemuzvibhedhlera. Vamweni vanoita zveukurukuru zvekurukura navo madhogodhrya avo veizwa zvinenge zveivanesa.

Tinazvowo zvekushandisa zviri muzvibhedhlera mwedu, muzvibhedhlera medu munowanikwa mune michina yekuti ikwanise kushandiswa nana dhokodheya nana mukoti, apo pavanenge veyihloya muntu wauya nechitenda.

Tinokurudzirwavo kuti tiende kuzvibhedhlera zvinenge zvakati ningirikei zveienderana nechitenda chaunenge uinacho. Muntu unokurudzirwa kusarudza kwaanoda kundobetserwa.

Tinee zvibhedhlera zvedu zvinovakwa nemhando yepamudera dera mazuwano zvibhedhlera zvinosisa kuiswawo ruzhowa rokuvakira kuitira kuti vantu vapinde nepandau imwe.

Tinazvo zvibhehlera zvedu zvawane michina yakawandudzika, dhokodheya unotokwanisa kutora ziso rako eitoriona riripadhuze naye richitomutaridza kuti chitenda chiripapi.

Tinokurudzirwawo kuenda kuzvibhedhlera apo neapo kunyazi nyama dzedu dzichakagwinya. Ngatiende teinohloiwa ngazi yedu, mvura dzinobuda mumuviri kuti tigare takazvidzivirira.

Tinogara takachema nekuti kuenda kuzvibhedhlera akudakadzi ,vantu ngavarambe veisimudzira utano hwavo ,asi kana muntu achinge anechitenda ngaende kundohloyiwa.

Tinokurudzirwawo kuenda kuzvibhedhlera kana tichinge tine zvitenda. Tinofanirwa kudaidzirawo motokari inoemerera vantu vanorwara iyani kana tine mutenda warwarisa ari pakanyi.

Tinazvo zvibhedhlera zvedu zvavakuvandudzwawo zvowanikwa zvine pakuvata pakanaka uye pakuvata pakona panenge pane pekutoisirwa mitombo nezvinyorwa zvako.

Zvibhedhlerawo zvedu ngazvive zvinenge zvine mukumbati wekuti muntu agariri ari pabanze panofanirwa kunge pakavakwawo berere rekuite kuti muntu ange achihwarawo zuwa.

Zviriyo zvibhedhlera zvedu. Vantu vamweni vanokona kupa zvibhedhlera movha, dzekuti dzishandiswe, panenge paitika njodzi, kana kuti mutenda unoda kurumbisa kune zvimweni zvibhedhlera.

Tinoramba takakurudzirwa kuti kana une chirwere chiyani chengazi inorumba zvisisi kumira zvakanaka mumwiri mako. Enda unohloiwa mukuvo nemukuvo kumadhogodheya kana kutotengesa enga chako chinozvihloya.

Variyo vanthu vanodetserana nehurumende ari masangano akadziemera ega vamweni vatori madhokodheya akatobve kuchikoro, chibhedhlera zvikuru nezvidoko zviti kuakwa.

Zvimwe zvitenda azvidi kugarira pambatso zvitendazvo zvinode kuti urumbe kuenda kuchibhedhlera unohloyiwa nadhokodheya kana mukoti veishandisa michina yechizvino zvino kuti chitenda chikasike chaoneka.

Zvakanaka yambo kuti zvibhedhlera zviwande tinokudzirawo hurumende iwanze zvibhedhlera munharaunda zvekugara veruzhinji uye kwavanokwanisa kuhanira vasingashandisi mare chovha.

Tinazvo zvibhedhlera zvedu chimweni zvakarongeka zvemene dzimweni ntaraunda dzinodetseredza dzikaona pane chibhedhlera dzinoakawo chibhedhlera chidoko dzovakawo mitoro zvekutengesa mitombo.

Tinodakara, teyiona vantu veshe veyigamuchirwa kuzvibhedhlera, kusingatariswi rukanda rwemuntu, kuti muntu uyu unobve kuri, muntu weshe unekodzero yekunohloyiwa pachibhedhlera chaanenge asarudza.

Kuva neutsanana chiro chakanaka kana une chitenda chaunenge uinacho. Zvimweni zvitenda hazvidi kuti muntu ave neutsvina nekuti mamwe zvinouya pauri zvawanda.

Tinavo vanogara vachiita zvinyorwa zvekunyorera vanhu kuti vazive nezvezvitenda zvingakwnisa kuvabata uye kuti vanga zviziva sei kuti ndinenge ndabatwa nechitenda ichi

Tinavo vana mazvikokota vanoramba veikurudzira kuti muntu ngave muntu anozipisisa makodo Ake nemushuna asi zviripo zvinotedzerwa nezvisingadiwi ngezveutano.

Ku chi bhedhleya mwo mune vantu vanokwanisa kuto betserana newe kuti ngazi idzokeredze irumbe zvakanaka mu miviri pasina ku shandiswa kwe mutombo vano reketa newe vokuudza zviro zvokuita.

Kune zvitenda zve mukati me muviri zvino garirwa mishangano kuti vanhu wavane kudetserwa uye zvisaramba zveipararira kweshe kweshe vakuru makurukota ndo vakuita izvozvo.

Tinazvo zvitenda zvemukati mwemwi mwedu. Dzimweni dzenguva itsvo dzedu dzinozotooneka nemichina kuti dzava nemaburi-maburi akawanda. Izvo zvinoreva kuti dzinonga dzatofa.

Tinobonga vezveutano ,vanoramba veidzivirira ndombi dzedu kubva kuchirwere chegomarara rechibereko. Vana ava vanotokwanisa kunodzivirirwa varimwo muchikora.

Tinokurudzirwa kuti kana teyigara nevatana vasharukwa vedu vakura, vamweni vakona vanoisa chitendero chawo mimitombo yechianhu. Ngatiabetsere, tiinde nawo kuzvibhedhlera, kunyazi vanoshandisa mitombo dzawo dzechiantu.

Tinokurudzirwawo kuti tipote teienda kuzvibhehlera kwedu uko kwatinenge teinohloyiwa nanamazvikokota kuti tionekwe kuti chitenda chedu chiri kudzaka ere

Variyo vantu vanorwara ngezvitenda zvavanenge vasinganzwisisi. Vantuvo vanokurudzirwa kuendwa navo kuzvibhedhlera vondohloyiwa vowanikwa chitenda chavo. Madhokodhera ndobasa ravo.

Zvinokurudzirwa kuti vantu vakaona vane chitenda chemadziso vasandodzirapa ngemitombo dzechiantu asi ngavaende kuchibhedhlera vanohloyiwa zvioneke kuti dziso iri ringada kuzwinyi.

Zviro zvinochemedza maningi kuti munenge mune mutenda wenyu, morumba naye kuchibhehlera mosvika onzi atikwanisi kumurapa ngekuti chitenda chakona chatokomba. Ngatikasirei kuenda kuzvibhehlera.

Zvibhehleya zvedu zvinevanokwanisa kutanga vareketa newe veinzwisisina newe kusvikara vazokuudza kuti chitenda chako chaunacho chakakurisa haukwanisi kurapwa munezvakanaka zvisingakarudzi.

Tinoona muzvibhedhlera muchiwanikwa zviro zvinodetseredza muntu anenge ane chirwere cheshuga yakawandisa mumuviri mwake unokwanisa kushandisa zvikwanisiro zvakasiyana-siyana.

Varikobvana mazvikokota munyika medu vanoramba veipuwa vakadzidzira bassa rawo rezvehutano vanoziva nezvegomarara vanoramba zvinyorwa zvinoita kuti vantu vave neruzivo.

Zvinokurudzirwa kukona kuerenga kana uchinge weihamba. Munhu unosisa kupinda mwaanenge aerenga kuti une kodzero ere yekupindamwo kana pari pachibhedhlera amungopindwi mweshe mweshe.

Dziriyo michina dzinowanikwa pashi reshe dzinokwanisa kuwanikwawo munyika mwedu kuti zvibhedhlera zvedu zvinge zvati kwirirei tisaneseka ngekuti chitenda chako chinoda kurapirwa kubanze kwenyika.

Tinokurudzirwawo kuti patinoenda kunohloyiwa ngazi dzedu kana makararwa edu tiende takangwarirawo tisvike tigeze nyara dzedu tisati tapinda, tobudemwo togeze nyara dzeduzve.

Ngatidakarirei kuenda kuzvibhedhlera zvinohloyiwa ngazi, gararwa kana chese chinobva mumwiri mwako kuitira kuti ugare wakarangarira kuti une chitenda ere kana auna.

Tinodetserwa muzvibhedhleya medu nevanhu vakanofundira kuhloya ngazi dzedu magarahwa, tsvina kana mvura inobuda mumwiri medu kuitira kuti zvitenda zvioneke.

Zviriyo zvibhedhlera zvedu zvidoko nezvikuru zvoiswawo kuti vantu vaziye kuti vanozvihambisa sei kana vachipinda muimba yekunohloyiwa ngazi dzawo kana mvura dzinobuda mumuiri.

Muzvibhedhlera medu uno munoita zvekuhloyiwamune zvimwe zvingwanda ngwanda zvakutamikemwo zvinotozi kana wazi unoda kunohloyiwa vanokunyorera kuti unodzitengera wega.

Tinokurudzirwa wo, kuti kana tichinge teyipinda mumbatso inohloiwa zvitenda tipfekewo mpatya dzokuzvidzivirira kuti tisatora zvitenda zvimweni zvatange tisina ku uya nazvo.

Vanenge vakakomborerwa vanogara mudhuze nezvibhehlera zvinenge zveikwanisa kuhloya muntu ipapo. Vamweni vanogara kuretu vanotoneseka ngekuhambira zvibhehhlera izvozvo.

Varimo muzvibhedhlera medu vakafundira kuhloya chii chese chinenge chiri pamwiri vemuntu. Vanoshandisa michina idzo dzawanoziwa dzinochireketa nawo kuti zvii zvavanenge veizwa .

Dziripo mphatso dzekuti muntu akwanise kuhloiwa nadhokodheya ,ari mwadziri, eiwanisa kupawo ngazi yake kuti ihloiwe, kuti chitenda chionekwe ,uye apuwe mitombo.

Mphatso idzodzo dzakavakirwa kuti dzihloyirwe vantu vanenge vauya nezvitenda dzavo dzinosisowo kunatsurudzwa kugezwa nekufafaidzwa kuti dzibviswe zvitenda zvinenge zviri mumphepo.

Tinokurudzirwawo kuti kana tine zvitenda zvimweni zvinotoda kuti titariswe muwiri mweshe, tiende kuzvibhedhlera zvine zvikwanisiro nokuti zvaamowo mishina dzinohloya muwiri mese munyika ino.

Tinazvo zvibhedhlera zvedu, zvinenyanzvi, vanamazvikokota vakanofundira basa ravo. Vanoti vakawona muntu achinge atorwe mifodo ngezvimichina, vodziwongorora votowona chitenda.

Vantu vakawanda vanogona kurwara zvitenda, kana vakasanohloyiwa nemichina yavako mazuva ano, hazvikasiri zvaoneka, muntu unototsakatika.

Vantu vanokurudzirwa kuti vadetsereke nezvibhedhleya zvedu zvatinazvo zvibhedhlera zvedu zvine bandiko rokuhloya ngazi yemuntu kuti awonekwe chitenda chinenge cheimunesa mukuwo waanenge anawo.

Tinokurudzirwa kuti vanamai vedu vanenge vakazvitakura kunyazi vanenge vaine mitezo dzisina kumira zvakanaka ngavabatwewo zvakanaka veyiyendeswawo kunenge kwadaidziwa vamweni.

Variyo vanoita ngezveutano vanodetsera vana Mai vanoyamwisa kuti vakwanise kuva nehutano hwakanaka uye kuti vakwanise kudya chikafu chinovaka muviri dzavo.

Vantu vakawanda muntaraunda vanosheka kamwana kanenge kamitiswa kachiri kadodori. Asi zvinokurudzirwa kuti ngatimubetserei arere mwana vake mwana vake agokuravo.

Vantu vanokurudzirwa kuti vabatanewo nekutsigura madzimai anenge akazvitakura uye Vaya vanenge vane vana vadodori nekuvatsigirawo vantu Pavanenge veienda kundohloiwa kuzvibhedhlera.

Tinokurudzirwa kuti vanamai vanenge vakazvitakura vanonge veigara kuretu nezvibhedhlera kana mimba dzavo dzichinge dzakura, vandogaroreyo kuzvibhedhlera. Dziriyo zvekuvatira nepekubika nechikafu vano...

Vana nai vanokurudzirwa kuti vachinge vabara vana vawo varamba vakauyisa vana kuzvikora nekuzviparata kuti vahloiwe kuchikora vanokwanisa kuhloyerweyo nekuti vezvipatara vohamba.

Tinokurudzirwa kuti kana tichinge tatonha mimba dzedu tikasire kuenda kuzvibhedhlera kunohloyiwa kuitira kuti zvitenda zvibatwe zvisati zvakura kana kutapurira mwana asati abarwa.

Varipo vana Mai vanozopinda dambudziko rekuzoenda kuzvibhedhleya mimba ichinge yarwadza. Vanorasikirwa nevana ngekuti vanenge vasina kunge vakambonyoresa mimba dzavo.

Variyo vanodetseredza kunasiridza michina dzemuzvibhedhera dzinenge dzafa, vanoshandisa zvisimbi zvakasiyana-siyana kuti michina idzi dzidzokeredzeke pandau.

Zvirimwo muzvibhedhlera zvinodiwa kuti zvidetseredze basa radhogodheya namukoti. Zvirozvo zvinofairwa kuwanikwa zvirimo. Vanhu ngavadetseredze kana vane zvikwanisiro.

Tinazvo zvinenge zvichishandiswawo ngemadhokodheya pakuhloya munthu, zvimweni zvibhedhlera zvaakushaika zvitubu zvekuti uisirwe ngazi yako, vanthu vanokurudzirwa kuzvitenga vega.

Vanhu vakawanda vanozvibatwaa nezvitenda zvemapapu votadza kufema pachavo Vega zviriyo zvidziyo Zvinoshandiswa pakudetseredza muntu anenge adaro.

Zvinokurudzirwawo kuti vantu vavevo nezvekushandisa kumhatso kwavo zvavanoramba veizvihloya kana vachinge vafundiswa nemadhokodheya nanamukoti kuti vakaona pakadai zvinenge zveibhuya kuti chii.

Zvakanaka yaampho, kuti zvibhedhlera zvedu zvirambe zvichivandudzika kuva nemichina yechizvino-zvino inozohloya vanhu vanenge vauya nezvitenda zvavo.

Zviriko zvekushandisa zvakawanda zvinowanikwa muzvibhehlera . Zvimweni zvakona zvinosanganisira kuti munthu haacha tekwa - tekwa pamushana kana kubatirana vanokwanisa kumuwatisa kana kubatirana .

Pane zvinoshandiswa muzvibhedhlera zvinosisa kunge zviri kumbatso kwemunhu muntu anosisa kugara ane zvekudzivirira maoko ake uye zvidhende zvekuti antu akakuwara vozvisunga ndizvo.

Tine zvinoshandiswa nemadhogodheya kuti muzvibhedhlera medu munge mune utsanana. Vanokurudzira kuti muntu ngaarashe zviro mune zviro izvozvo kuti parambe pakachena.

Tinokurudzirwawo kuti tive vanthu vanenge vakarongeka mukuita kwavo vantu veshe vanokuridzirwa kuti mundaraunda yavanosvika yakachena ngavasiye yakachena.

Zviriyo zvinoshandiswa muzvibhedhlera kuti munhu aonekwe kuti muviri wake uchiri neudziya hwakanaka ere. Kana hwakakwirisa akwanise kupiwa mitombo.

Zviripo zvinoshandiswa muzvibhedlera mwedu zvinodetseredza kuti basa riendeke uye muzvibhedlera munge makarongeka zviro zvisangooneka zvakati mwarara mwarara peshe peshe.

Variyo vanokona kunasira michina yekuti ikwanise kuhloya munthu vachiri kubanze kwenyika michina idzi dzino dhurira vezvibhedhleya vazhinji.

Chiro chaka kosha kuti zvi bhedhlera zvedu zvigare tine zvikwanisiro uye zvine midziyo ino enderana ne mikovo uye ino betseredza kuti dhokoteya ashande aka singunuka.

Tinazvo zvakasiyana siyana zvinodiwa muzbibhedhlera kuitira kuti vana mukoti nanachiremba vedu vashande nemwoyo weshe. Tinobonga hurumende iri kuzviona kuti zvinge zvirimwo.

Tinazvowo zvino shandiswa na dhokoteya paku hloyesa muntu unenge ane chitenda dhokoteya mishina idzi anenge akatodzi fundira ari kuchikora uuya kubasa oto dzishandisa oto detsera vantu.

Tinotamba teikurudzirawo hurumende yedu, kuti irambe yeihambidzana, nemasangano akadziemera ega, kuti idetsereke mukupiwa ,michina yekushandisa muzvibhedhlera.

Tinayo michina nemidziyo inowanikwa muzvibhedhlera. Imwe midziyo ndeyekubetsera kuchengetera zvinyorwa zvinenge zvanyorwa pamusana wevatenda.

Variko vantu vanodetseredza hurumende nekuipawo zvekushandisa muzvibhehlera mayo zvehurumende izvo zvinowanikwa zvine dambudziko rekuti madhokodheya haana zvekushandisa.

Zviriyo zvinosenzeswa wo , kana michina dzichinge dzafa. Zvimatuluzi zvinoshandawo munezwakanaka. Zvakatokosherawo kuti zvive mo muzvibhedhlera medu kuti michina dzedu dzinasirirwe.

Dziripo ndau dzinenge dzeinzi dzinoda kuti dzidetsere vantu pamusana peutano hwavo, asi dzinowanikwa dzeishaiwa zvikwanisiro nemadhokoteya. Vantu ngavabetserevo kuti zviro izvozvo zviwanikwe.

Zviriyo zvinhu zvinoshandiswa nemadhokodheya pakuita basa ravo, zvimweni zvakona zvava zvemazuva ano zvekutoti zvimwe zvibhedhlera azvisati zvava nemuchina dzakadaro.

Zviriyo zvakawanda zvino wanikwa mu zvibhedhlera zveku banze kwenyika zvekutoti ukauya mu nyika mwako unokaruka kuti ngeyi vasinawo zvakadaro hurumende ngayi fambidzane ne vamwe iyite zviri kuita nyika dzimweni .

Vantu vanokurudzirwa kushandisa michina dzechizvino-zvino muzvibhedhlera mwavo. Madhokodheya ari kushaya simba ngendaa yekuti zvibhedhlera zvehurumende hazvina midziyo.

Zvinokudzwa kuti madhokodheya edu akabva kuzvikora oshandira hurumende, anobvumirwa kuvhura zvikiriniki zvawo zvavanoisa michina yechizvino zvino.

Variyo vanthu vanoshandisa michini muzvibhedhlera ,vanthu vo vange vakato fundira basa ravo, rekushandisa muchina dzo .Ngadzivemo muzvibhehlera vantu vabetsereke vasapetuka kumba vasina kuhloyiwa.

Kune ungwanda ngwanda unoshandiswa nemadhokoteya muzvibhedhlera ungwanda- ngwanda uhu hunodetseredza basa rake humweni hungwanda -ngwanda hugumbura hwekuisira ngazi iyo inozoenda kundohloiwa kumuchina.

Zvibhedhlera zvedu zvowanikwa zvine zvokushandisa zviri mhando nemhando. Karetu waitoneseka kuti mwana ungamukera sei asati ogona kuema. Paripo panokereswa vana vakaata.

Zviriyo zvitenda zvinorapwa nemichini kana nezvimidziyo zvinofanira kunge zviripo . Zvibhedhlera zvizhinji zvinoshaiwa zvikwanisiro zvinova zvinozoti muntu akwire aende dera .

Zvakanaka maningi zvitenda zviri kubata vantu zvitenda azvichadi kuita zvekufungidzira muntu ngaende kuzvibhedhlera zvekuhloyesa zvaveyo muntu unotohleyewa otopona.

Zviriko zviro zvinoshandiswa muzvibhedhlera, zvine mihlobo yakasiyana siyana, zvirozvo zvinenge zviri zvesimbi, zvinosiso kusukwawo mune muchina unosuka kusvika zvachena kuti mborwo.

Zvakanaka yambo kuenda kuzvibhedhleya kunenge kune zvikwanisiro zvaunoona kuti munenge masiya mutenda wenyu eitohloyiwa pamichina yepadera dera.

Tinokurudzirwawo kuti kana tikapinda muzvibhehlera tiningire patinodzi tinopinda ere sevatenda kana kuti atipindi sevatenda ngekuti tinozopinda kumweni kwatinenge tisingazivi kuti kurikuitwa nezvei.

Tine zvinode kushandiswawo muzvibhedhlera medu zvinoita kuti muntu aonekwe chitenda chake chaanenge anacho mushure mekunge ahloiwa nadhokodheya kana namukoti.

Zvinoonekwa kuti zvibhedhlera zvedu zvavakuvandudzika zvakanyanya ukapindamo unogone kuwana hwugwanda ngwanda hwekuti wega unoona kuona kuti urikuda kurapwa zvemhando yepadera dera .

Tinazvo zvinoshandiswa muzvibhedhlera kudetseredza utano hwemuntu uye kusimudzira basa radhokofheya kuti riendeke nemazvi dhokodheya anoshanda akasununguka kana ane zvekushandisa zvakakwana.

Zviro zvakawandamaningi zvopindawo munyika mwedu zveidetseredza nekukwidziridza zvibhedhlera zvedu kuti hutano hwedu hunge hwakahlamburuka uye kuti vantu vagwinye.

Tinobonga hurumende irikuvandudzazve nezveutano hwemundu tirikuwana tine zvekushandisa zvakakwana mundu asina ngazi unotosisa kupuwa kunyazi kuzvibhedhlera zvidodori.

Dziriyo mushina dzakasiyana-siyana dzinoshandisa magetsi. Unogona kutogumepo makutambo akawanda iveve votongo bata. Hazvibvumirwi kuti vapinda muzvibhedhlera vobata-bata.

Kune vachiri nechitendero chekuti avakwanisi kuenda kuzvibhedhlera. Ngavaudzwe kuti kuzvibhedhlera kunodetsera. Muntu unokwanisa kutobviswe, zino eiiswa rimweni.

Tinazvo zvinoshandiswa muzvibhedhlera muntu kana akuhunika murenje mwake. Zvaayo zvekuti unokwanisa kupfeka sexatuya otohamba asingazvitonisi murenjewo.

Tinadzo midziyo dzakakoshera dhokoteya pamushando wake. Zvidziyo izvi zvinosiso kutengwa nehurumende, zveiiswa muzvibhedhlera mazvo kuitira kuti vantu vahloyiwe pachibviswa muduso mushomane.

Dziriko mutombo dzechiyungu dzinoita kuzorerwa paganda remuntu iro rinenge risisina kuema zvakanaka. Vantu vanokurudzirwa kutanga vanohloyiwa kuti vazopiwa mitombo idzodzo.

Iriyo mitombo yechirungu iyo yakanaisirirwa kuti igare pandau inenge yakanaka. Imweni mitombo inode kugara isiri munotonherera asi asingahanirwi ngezuwa

Tinadzo mitombo dzechiyungu, idzi mitombo idzi dzinotidetsera maningi ,mitombo dzechiyungu dzakagadzirwa munjira yekuti ukadzishandisa dzinotoshanda dzotonoenda pane chiyaiyo dzotochipedza.

Tinokurudzirwawo kuti vantu vatenge mitombo inoenderana nezvitenda zvavo. Muzvibhedhlera mwo, tinokwanisawo kutonhloiwa totobva tave nemitombo yatinenge tapuwa nadhokodheya.

Tinokurudzirwa kutora mitombo dzechiyungu, ndokunge taenda kunohloyiwa kuzvibhehlera nemadhogodheya naana mukoti kuti vaone zvitenda zvatinenge tiinazvo.

Ngatidetseranei nehurumende kupedza huwori hweavo vanouyisa mitombo yechiyungu ngenjira isiriyo, vamweni vanopinda nadzo nenzira isiriyo izvo zvinozoparadza utano hwevanhu.

Utano hwedu chinhu chakakosha maningi ngatisaite zviro zvejee nazvo zvekuti muntu unongofunga kunotora mutombo otoshandisa asina zvaanoziya pamusoro pawo.

Tinokuridzirwa kuti kana tinemitombo yatinenge tapiwa kuzvibhedlera yakatiwandeyi, ngatinoyishandisa teyiisa kuyingwarira pakanaka. Imweni mitombo yakatonyorwa kuti pasinga gumirwe nemwana.

Kune mitombo dzinouya dziri mumhando yemapiritsi. Amwe mapiritsi anonzi aadyidzane nehwahwa. Vantu havafaniri kumwa mapirizi aya veitora zvinodhaka.

Tinodetsereka nemapirizi edu anenge arimo atinenge tazi timwe amweni anodiwa kumwiwa kana uchinge warya muntu ngasatora mapirizi awawa asina chanenge arya.

Kune mitombo inosenzeswa nevantu pakusha kwemakanda avo kuti ava makanda akanasiridzikq. Vantu vanokurudzirwa kudzishandisa vachinga vahlowiwa.

Tine mitombo yechiyungu iyo ino kwanisa kudzivirira mundu unenge ane chikosorwa vandu vano kurudzirwa kuti pamba pavo vagare vane mitombo iyi nokuti inongo tengwa pasina tsamba ya dhokoteya.

Mitombo ye chiyungu yakauya neku nasurudza zvimweni zvinhu zvai uraya vantu vaka rivara vamweni vantu vanogara muhu penyu hwavo vane ngazi shoma mu muviri kune ma pilizi anoto mwiwa ku tutsire ngazi.

Apana muntu anoda kufa eibude manyoka dzaveyo mitombo dzekuti unomwa dzeimisa manyoka ako aunenge wei durura vantu ngative neruzivo rwakakwana.

Ngatidakarirei kushandisa mitombo yechiyungu. Nokuti mitombo iyi yakanasirwa ika kwenenzverwa ikahloiwa ikatoonekwa kuti mitombo yakanaka, uye inobetsera kuti vantu vasafa nezviyaiyo.

Zvino kurudzirwawo kuti vantu vadakarire kuenda ku zvibhedhlera kunova ndiko kwavano hloyiwa vozo nyorerwe mitombo dze chiyungu kuti vakwanise kudzi shandisa nge nzira yakanaka.

Tinokurudzirwavo kuva vantu vanodakarira kuziva mitombo dzavanenge veishandisa. Vanhu ngavakone kuerenga nekutogara mundangariro dzavo vanadzo kuitira kuti pavanenge vakanganwa mitombo, vakwanise kutenga.

Zvirimwo muzvibhehleya mwedu mapilizi edu agari munotonhorera ,mapilizi edu anogara pasinga haniri mwana uye mapilizi edu anosiso kusagara panorova zuwa.

Mitombo yechiuyungu inowanikwa iri mumambando remajekiseni. Vantu vanobairwa kana vachinge vane zvitenda zvinoda kuti mutombo uyu ipinde nemutsinga weienda kungazi.

Tine mitombo yedu yechiyungu iyo yakagara iriyo kubvira nariini nariini. Vantu vanosise kuitora mitombo iyi veiichengetedza pakanaka. Mizhinji yakhona yakanyorwa kuti pasingahaniri vana.

Tinayo mitombo yechiyungu inonasirirwa kuti upenyu huyendeke udzokeredzwe pandau pakona. Tinofanirwa kuitora nomazvo uye kuyi chengetedza pakanaka.

Zvinodakadza yamho kuti mitombo adzichatamiki munyika muno zvairwadza kuti mune mutenda wenyu moti tenderere kunzerereka dhorobha reshe meitama mitombo dzechiyungu muzvitoro.

Vantu vanokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera. Zvibhedhlera izvozvo zvinofanirwa kuvapawo mitombo ,kana vachinge vanzi vagarire pachibhedhleya apapo, vachizohloiwa madhokodheya, nguwa nenguwa.

Ariyo madhokodheya anoziva basa ravo ukaenda kwaari uine chitenda chako anokunyorera mitombo mitombo iyi yakasiyana imweni inenge iriyokumwa itorine chipimo chakona .

Kuno mutombo yechiyungu yakanasirirwa kuti idetseredze pakuzorwa kweganda rinenge risina kumira zvakanaka. Imweni muntu ukayita ronda unodzoredza paronda pakhona apapo.

Tinayo mitombo yedu yechiyungu inoshandiswa mumbando dzakasiyana siyana imwe mitombo atitoiziyi kuti inga shandiswa sei asi madhokodhera edu nanamukoti ukaenda pavari vanokutsanangurira.

Dziripo mitombo dzemapilisi mapilisi anopuwa kuzvibhehleya unoenda nawo kanyi kana wakanzi imwa kaviri pazuva tevedzera izvozvo ukanzi unomwa kusvika apera imwa apere.

Zvibhedhlera zvedu wo zvokuridzirwa kuti zvigare zvine mutombo yekuti vantu vakwanise kuti kana anenge auya akahahayirwa maningi anopiwa apapo apapo ozohloyiwa atombopiwa mutombo.

Zviriyo zvitenda zvinodavo mitombo. Dzekuitira kuti muntu akwanise kuti ngazi yake ihambe zvakanaka mumuviri make.

Tinokurudzirwa wo kuti tizive mitombo dzatino shandisa mitombo idzi dzinekuti muntu ano dzishandisa kanwe pazuva here kana kairi ngatitevedzere zvatinenge tabhuirwa.

Dziriyo mutombo dzinonasira mundani dzedu dziriyo dzinogadzira zvitenda zveshe zvatinenge tiinazvo. Ngatikasirei kuenda kuzvibhehleya tinohloyiwa nadhokodheya nana mukoti

Dziriyo mitombo dzinopuhwa vantu kuti vakwanise kushandisa kana ivo vahloiwa nadhogodheya kana nachiremba. Mitombo idzi hadzingotengwi kuzvitoro zvemitombo.

Iriyowo mitombo iri kugadzirwa kubanze kwenyika yeiuya muno. Zvinorwadza kuti uzoziya kuti mutombo waunoshandisa wakagadzirwa ngenyika unoti mutombo uyu hausiso kushandiswa ngevantu vawo.

Tinoramba takakurudzirwa kuziya mitombo dzatinofana kunge tinadzo mumambatso edu ngekuti handi chitenda chega chega chatinofanira kurumbira kuzvibhehlera kana kunoona vana dhokodheya.

Zvinogara zvakataurika kuti vantu mazuvano pfungwa dzavo adzichatori zvakanaka ngendaya yendamo vantu ngavaende vanodetserwa kuzvibhedhlera chitenda chisati chakura.

Tisaneseka ngevana. Vana avadi zviro zvakawanda maningi. Ukamupa sadza ngebhinzi, unenge eitovakika muviri wake. Ngatikurudzirei vana vedu kurya chikafu chinovaka muviri.

Variyo vakafundira kuti vakwanise kudetsera vana vedu vanenge vane zvitenda, madhokoteya aya anenge akatofunda mabhuku ano enderana nezvitenda zveana uye kuti vanga zvidetsera sei.

Zvinodadisa kuona vana veidakara. Kudharetu kwanga kusingadakadzi kubva kuchikora weirumbirire kuenda kanyi, waindosvika weizi hamba mumango umweni wekunochera mvura.

Dzidzo inhaka yeupenyu yemwana weshe zvikora zvinodzidzwa nevana vadodori ngazvionekwe kuti apa panodzidza vana vadodori ngenhandare nezvekutambira zvakawanda.

Tine vana vadodori vanowanikwa veibatwa nezvitenda zvakasiyana -siyana. Vanthu vanokurudzirwawo kuramba veiendesa vana kunohloiwa nekudzivirirwa kubva kuzvitenda.

Tinokurudzirwawo kuti tive vantu vanoziya kuti mwana anoda kubairwa chiini uye anoda kudzivirirwa riini kuitira kuti tiende andodetserwa kuzvibhedhlera.

Vantu vanonga vane vana vanenge vachienda kuchikora kunyanyanyanya ndombi dziri kubairwa kuzvikorazvo vachidzivirira chitenda chegomarara pachibereko.

Kune vana vadoodori varipanjodzi pekubatwa neuhurema nokunge vabereki vacho vasina kunge vadzivirira zvimwe zvinhu zvinenge zveipuwa mwana arimundani.

Vantu vanokurudzirwavo kuti vave vanodakarira vana vadodori. Nekucherechedzavo zuva ravo ravanenge veipembererwa, uye nekuziva neruzivo zvinoenderana nezvitenda.

Tinokurudzirwa kuti tiende tiri vadikani nevadikani kuzvibhedhlera kundohloyiwa ngazi kuti tigoronga mhuri yedu zvakanaka tichiziva kuti tine hutachiwana here kana hatina.

Variyo vanthu vanoshanda nezveutano vasingashandi muzvibhedhlera asi veichipota veihambira zvibhedhlera cheshe necheshe veibvunza kuti vane matambudziko ari.

Ndinoona zvakanaka kuti vantu vanenge vafundira basa ravo vapuwe mukana wokuriita uye nezvekushandisa zvakakwana muzvibhedhleya nekuti dhokodheya nadhokodheya vane basa ravo rakasiyana.

Tinokurudzirwavo kuti kana tine vana vakabarwa nehurema tisavagarise mumamhatso takavaika. Ngatiende mavo kuzvibhedhlera kune vanoshanda nekudakara ndivo veivabetsera.

Kune vantu vanokwanisa kuenda kuzvibhedhlera veindoshande kunohloya zvitenda zvakasiyana -siyana. Vantu vanokurudzirwa kundofundirawo kuvaita nezveutano.

Tinayo motemo inobatawo vantu varimuwanano. Zvinodakadza sei kuinda neumwe wako kuzvibhehlera meindohloiwa ngazi kuti muonekwe kuti makachena ere.

Variyo vakafundira kuona kuti zviro zvirikuhamba zvakanaka ere muzvibhedhlera, mitombo irikupuwa vantu ichakanaka ere uye vantu avazi kubaa ere zvepazvibhedhlera.

Tinavo vakafunda ndombi dzedu dzokonawo kufunda nezvemitombo dzinokwanisa kudziongorora nekukwanisa kutonyorera vantu kana kupa dzeitsanangirira vanhu ngezvemitombo idzodzo dzechiyungu.

Muzvibhedhlera mune mishando dzakasiyana-siyana dzakawanda dzinoda vantu vanenge vakakwenenzvera pafundo dzavo kuti vadetsere vanhu vanenge vauya kuzvibhedhlera.

Mubhehleya mwedu mune vantu vanohloya zvakasiyana siyana. Vamweni vanohloya zvitenda zvemakodo, vamweni veihloya zvitenda zvenzeye. Izvi vanenge vakafundira kuzvikora zvepadera dera.

Varimo muzvibhedhlera vanoshanda mishando dzakasiyana -siyana, muzvhibhedhlera umwe naumwe unoziya pake pekubata apana anotora mushando usiri wake dhokotera kana akafundira zvemadziso anganoiti zvenzee.

Tinawo madhokodheya edu anokwanisa kuhloya zviro zveshe kuti zvakaema sei mukati memuwiri wemuntu madhokodheya aya ngaakosheswe ngekuti anodetsera maningi.

Muzvibhehlera variyo vanosungirawo kungohloya vana vadodori ngekuti kuzvikora kwevanoenda vane sarudzo yekusarudza kuti unoda kufunda kuzohloya zvitenda zviri.

Variyo vane hukopo-kopo vanoona mikana padzinenge dziri vokwanisa kuvhura zvitoro vasina zvikwanisiro. Zvitoro zvemishonga zvinovhurwa nemuntu une mapepa azvo.

Kune vanotengesa mutombo peshe peshe vanokuridzirwa kutsvaga matsamba vovaka mudhuri dzavo vopiwa mvumo votengesa mitombo.

Tinokurudzirwawo kuenda kundotenga mitombo yedu kuzvitoro Zvinenge zvakaningirika uye zvine mapepa ekushandira, mapepa aya munomaona mumadziro mezvitoro idzidzi.

Zvakakosha yaamho kuva nezvibhedhlera zvinenge zvine mitombo. Asi kana zvibhedhlera zvisina mutombo muntu unokurudzirwa kunobetsereka kuzvitoro zvinotengesa mitombo.

Vantu veshe vanoda kutenga mitombo kuzvibhehlera kana kutenge kuzvitoro zvemitombo vanosise kuva veicherechedza kuti mitombo idzodzo dzichiri kushanda here.

Dziriyo mitombo dzinosise kutengeserwa vanthu vannenge vanyorerwa ngemadhokoteya nana chiremba kuitira kuti kana voenda kunotenga vaone pavlzvakanyorwa.

Zviriyo zvitoro zvinotengesa mitombo muntaraunda mwedu. Chiro chakakosha chatinofanirwa kucherechedza ndechekuti muntu urikutipa mitombo uyu unokona ere kuerenga zvakanyorwa nadhokodheya wedu.

Zvinodakadza yaampho kuti zvitoro zvinotengese mitombo zvimweni zvakona zvinenge zvakatoita ekukura weitoziya kuti nyangwe ukaendemwo mutombo uwowo hawuutami unotosvika weiutontha mutombo wacho.

Zviro zvakakosha kucherechedza kuti watenga mutombo pachitoro chinonzi anani nekuti imwe mitombo unogona kuzoguma kanyi yokushatira . Une kodzero yekuzodzokera kuchitoro ichocho.

Tinokurudzirawo kuti hurumende ipindire pakuiswa kwemitengo pamitombo wezvi mitombo yedu, zvitoro zvinotengese mitombo dzimweni dzinoise mitengo isingahaniriki.

Tinobonga varikushanda veishinaira kuti munyika medu muve nemitombo dzakawanda. Vanonotenga mitombo kubanze kwenyika veiuya nadzo vodzihloesa kuti dzionekwe kuti dzakanaka ere.

Zvinobvumirwa kuti wasvika muzvitoro zvinotengese mitombo wobvunza mapepa awo kuti ari pari ngekuti mutemo unoti mapepa efundo yemuntu ngaanamirwe mumadziro echitoro.

Kunenharadada dzinokutengesa mitombo kana kuvhura zvitoro zvinotengesa mutombo , kuti uwone kuti muntu uyu unekodzero yekutengese mitombo. Ningira kumadziro kuti kunemapepa efundo here.

Tinazvo zvitoro zvinotengese mitombo muntaraunda mwedu zvavakuvanikwa. Chezvinonyanya kukumbira ndechekuti hurumende ipindirewo mukuitwa kwemitengo dzakona ngekuti muduso urikuramba uri padera.

Zviriyo zvitoro zvinotengese mitombo mitombo yedu iyi iri mumhanto dzakasiyana machengeterwe ayo futi akatosiyana pane mitombo inode ga kugadzikwa munotontorera nguwa dzeshe.

Vane mare dzavo varikuvhura zvitoro zvinotengesa mitombo azvingoitwi sebhizimisi asi ngazvive zvinhu zvinodetsera ndaraunda munhu ave nemapepa akakwana uye iye akafundawo basa rake.

Aripo madhokodheya anotovakawo zvitoro zvine mutombo apa ndipoo paunoona chitsotsi cheshe unonyorerwe mitombo dzakawanda eiziya kuti mari irikundopinda muhomwe make.

Tinokurudzirwawo kuenda kundotenga mitombo dzedu kuzvitoro zvinotengesa mitombo izvo zvinenge zveionekera kuti zvitoro izvi hazvisi zvemukoto ngekuti kutenga zvemukoto kuzviuraya .

Tino kurudzirwa kuti tiziye zvino tengeswa mu zvitoro zvino tengese mitombo vamweni avato ziyi kuti mu zvitoro zvino tengeswe mitombo muno tengeswawo hanzu dzeku pfeka dzino detseredza mutsipa dzinenge dzaka kuunika.

Dziriyo mitombo dzinowanikwa muzvitoro mwedu. Muzvitoro mwedu munotengeswe mitombo. Dzimweni mitombo unotenga usidzikubva kunadhokoteya. Vanokudetsera, vakafundirawo basa rawo.

Tinoramba reideedzera vantu kuti ngavazive kunotengeswa mutombo vakawanda vanoda zvakachipa zvinobvisa zvimari zvishomani zvinozova zvinovakonzeresa matambudziko mangwana.

Tinokurudzirwa wo kuvantu vaneuhwangwaru uye vanoda kuti hupenyu hwavo kuenderere mberi vasina zviyayiyo kana tichinge teida kute ga mitombo yechiyungu ngatinotenga kuzvitoro zvakabvumirwa.

Vashandi vanoita mushando muzvibhehlera vanombobudawo neuwando hwavo veinodetsera vantu veivapa ruzivo kuti vakwanise kuziva zvitenda zvinenge zveitenderera.

Vantu vanokurudzirwa kuti kana vezveutano vauya muntaraunda yavo vaendewo neuwandu hwavo vachinohloyiwa ngekubhiirwa zvekuita pamusana pezvitenda.

Zvakanaka yaamho kuti vezveutano vaite marodhishowa aya ekudaidzira vantu ngegindimukindi vantu veitamba. Asi veitovana ruzivo nezveutano.

Tinavo vanachiremba vedu, madhogodheya anobuda muzvibhedhlera mwawo opinda mundaraunda eidetsera upi neupi anenge ane chitenda chinoda kuhloiwa pachena.

Vezvibhedhlera vanobuda muntauraunda mwedu veipindemwo, veitidetsera neruzivo kana kutotihloya, ingava ngazi kana kuhloya kuti irikuhamba sei mumwiri mwedu.

Variyo vantu vanobetseravo hurumende vachipfeka zvipfeko nekufambavo nezvipanjwa zvinenge zvakanyorwa. Vekurudzira nekuzivisa nezve gomarara.

Variyo vanopinda muvantu veivaunganidza neungwaru kuti vauye kuzoyaiya mashoko anoenderana nezveutano. Ivo vachipuwawo chenjedzo kuti zvitenda izvi zvingapedzwa sei.

Ngative vanhu vanokoshesa hutano hwavo hungava hwe hama dzavo kana vana apo panenge pabuda ve zvibhedhlera kuuya mu nharaunda vei dhloya vantu pachena ngati mhanyei ikoko.

Variyo madhokodheya anoramba akazvipira kudetsera nharaunda dzawo dzavanenge veishanda vari vanoita mushando mukurutu kuenda munogara veruzhinji vogara veidedzera kuti huyai timuhloye pachena.

Tinokurudzirwawo kuti kana kune zvinenge zvakapaliwa ngatierenge ngekuti ndosaka takaenda kuchikora tizwisise uye titeedzere zvinenge zvakapaliwa nerunyorwo runooneka.

Tino kurudzirwawo kubatana nemasangano ayo anoita zvemitambo, vachida kuedza kutaura nezveutano, kuti tiendeyo tinobvakurudzirawo nekubatsna navo.

Zviriyo zvibhedhlera zvevantu vakuru ngevadoko asi hurumende inomboti madhokodheya ngabude kubanze anosangana nevandu vendaraunda ngekuti vamweni iharadada hadziendi kuzvibhedhlera.

Tinawo masangano akadziemera ega, anodetseredzanawo nehurumende, pakucherechedza utano hwemuntu. Vantu ngavaende veindosangana navo.

Tinokurudzirwawo kuti tive vantu vano tedzeredza utano hwemuntu weshe , vantu kana vachinzi ngatiuye tidetserane tiudzane kuti muntu ungakwanisa Kurima mitombo kana chikafu chake chinovaka utano.

Tinokurudzirwa kubuda nehuhwandu hwedu apo panenge pauya vezvehutano veitifundisa utsanana kakurutu vanotifundisa kuti mashambirwo enyara Kuyi dzinge dzakachena tinenge teita mishandirwa.

Vantu vechidzimayi ndombi dzedu ngadzive dzinofundiswa maererano nezvi tenda zvaangawana iye ari ndombi zvakafanana ne gomarara re zamhu kana gomarara rechibereko.

Pane zvitenda zvinokwanisa kuwanikwa kana ntombi nentombi dzapinda murudo vana ngavaudzwe kuti ngendaa yeti hurumende isingazvidakariri kuti vave murudo.

Tino bonga hurumende inombo buda yeipawo ma soja nema purisa kuti avo vanenge veihamba mupato veidedzera nezve hutano vange vakadzivirirwa ngekuti vamweni vano vafura nema puwe.

Vana ,ndombi dzedu ,dziri kufundiswa ngezvekuva neutsanana apo pavanenge veiinda kunguva kwavo. Vanopuwawo zviro zvekushandisa, uye kuti vazvishandise nemazvo nekuzvirasa pakanaka.

Tinokurudzirwawo kuti kana tapinda murudo tisati taita zvebonde ngatiende tinohloyiwa ngazi dzedu uye kuonekwa kuti atina here zvirwere zvepabonde.

Tinobonga vezveutano vanozviona zvakanaka kuti muntu unokwanisa kuzvihloya ari kanyi kuti ropa rake rinechitenda ere kana kuti arina kana achinge aita njodzi yebonde.

Variyo vana ntombi dzedu dziri kufundiswawo maererano nezvekuenda kunguwa kwadzo uye kuti dzingashandisei uye zvinodzishandisa sei kana vapedza kuzvishandisa vangazvirasha sei.

Ngatikurudziranei kuva vanhu vanozvidzivirira pabonde kuti tisabata utachiwana uhwu hunoramba hwakapembererwa munguvayo. Vantu veikuiwa veiudzwa asi vasingayaiyi.

Vanthu vanokosheswa kuti vaziye ngezve maemere akaita ngazi dzavo mumwiri mavo uye kuziya kutii ausati waita bonde risina kudzivirirwa ere nemunhu usina kuvimbika.

Tinavo vanoita zvemitambo vanokurudzirwa kutasanura mishuna dzavo nemakodo avo uye kuramba veimwa mvura yakawanda kudzoredza yavanenge vabudisa.

Varikovo vantu vanoita zvemitambo zvinokurudzirwa kuti pavanoita mitambo dzavo movha inovarumbisa kuzvibhedhlera. Inosiso kunge iripo yakagaririra kutora vanenge vakuvara.

Vantu vanoita zvemitambo vanokurudzirwa kumukira mangwanani ega ega madekoni veigwinyusa makodo avo nemushuna kuitira kuti vagare vane hutano.

Tinodetseredzwawo mukuita kwedu mitambo tinokurudzirwa kuti tigare tiri vantu vanotasanura mitezo dzakona uye teizomwe mvura yakawanda.

Zvipo zvino siyana kune vamwe vano tamba mitambo ye mabhora vamweni vano tamba mitambo ye tsiva zveshe izvi zvine zveku pfeka zva zvona munhu ngave ano pfeka ndxatuya dzino enderana ne mutambo wake.

Varipo vanoita mitambo yakasiyana siyana. Vanotorarama ndizvo. Vanogara veinzi ngavazvigwinyise muviri mavo ngekutasanura mishuna. Chikurutu ngavamwe mvura yakawanda.

Pane zvakawanda Wanda zvinokwanisa kushandiswa madhokodheya nemutenda wake pakutaurirana iye ari kanyi kwake dhokodheya ari kuchibhedhlera.

Zviriko zviro zvino kwanisa kushandiswa na vantu vari kumhatso kwavo vei kwanisa kutozvi dhloya vei ningirana na dhokoteya wavo pachi vhiti vhiti veito nyorerwe mitombo.

Tinazvo zvekuti munthu weshe akwanise kushandisa rukumbati rinoita kuti ave neruzuvo nezvitenda kana nezveutano hwake, izvi zvinokurudzirwa kuti munthu weshe ngaatenge.

Tinazvo zvimweni michina tinokwanisa kureketa nadhokodheya teito udzwa kuti zvingahamba sei pachitenda chanacho dzimweni dzemukuwo ndimo makutogarisira ruzivo rwake imwomwo.

Tinazvo zvinenge zvine chivhiti vhiti idzo midziyo dzava ku wanikwa mu zvibhedhlera tinoto kwanisa kuona pane chitenda chako kunyazi auzo zwisisi zva vanenge vei ona madhokodheya asi zvino dakadza.

Dziriyo mitombo dzinokwanisa kutanda dzirimuma berere mwedu. Dzimweni dzinovanikwa mumaminda asharukwa edu ndivo ane ruzivo ndativashandisei vachivapenyu.

Zviriyo muntaraunda medu, zvekushandisa mitombo dzechiaanhu. Zvanga zvagara zviriyo vantu avana kumboema, asi vemachechi ndivo vaiedza kumhura ngekushoora, zvemitombo dzechivantu.

Aripo masanganowo aakudziemera ega arikukurudzira muntu kuti akwanise kuva anoshandisa mitombo dzechianhu dzinenge dzakagadzirwa neutsanana.

Mitombo chechiantu dzazara peshe peshe, ukapinda mumadhorobha unotoona dzeitengeswa. Mazuva ano kwava kuti muntu uyu wakangwarira wakasima mitombo yake pamhatso.

Tinokurudzirwawo kuti tishandise mitombo yedu yechiantu, pane upfu unoshandiswawo hwokunzi vantu vakurudzirwe kuti hunovapa utano, pane zvimweni zvinokonzeresa zvitenda.

Variyo nezvemitombo yechiantu ngatishandisei munharaunda medu titovawo nezvinyorwa zviri munharaunda medu zvinoenderana nemakwasha atinawo.

Pane kukuhunika kunoitika mishuna nemabhonzo edu tichinge teitamba mitambo dzakasiyana siyana , kune mitombo inonasiridza izvozvo yechivantu.

Kune vaya vaya vanokurudzirwa kuti vave veishandisa utsanana pakugadzira mitombo dzavo nekuti mitombo dzechiantu karetu vaidzinasira vainasira ngenzira isana hutsanana.

Tinazvoo zvinotidetsera kana tiri mumakanyi medu tinawo maruwa anonasirwa kuti tidetsereke apo tinge tine mundani kana musoro dzinorwadza tinokwanisa kumatora totodetsereka.

Tine mutombo yedu yechinnhuau kudhaya ko namai edu wayizotoona wamuka kuti nhasi kwakaipa unenge wowona bota rinenge rinerumwe ruvara vanenge vatoisa mutombo.

Iriyo mitombo dzechiantu dzinokwanisa kusimwa sembiti pambatso vantu votogara veitora mashakani kana kukwatura mapande akhona votoita mitombo pambatso.

Kare-kare pasichigare vayungu vasati vauya kuzotitorera nyika yedu, vantu vedu vairarama ngemitombo yechiantu. Vanga vasinganyanyi kubatwa nezvitenda zvakawanda.

Zviriko zvitoro zvotengesawo mitombo yechi antu yakavandudzika vamweni vantu ndivowo vari kuhamba veidzitengesa kubeni dzinodawo kuchengetedzwa zvakanaka mitombo idzi.

Tinobonga nekuti dzavapowo mitombo dzechivanthu dzinokwanisa kunasirizwa kuti dzitoitawo masamba ekuisa muputugadzike. Kudharako vaingotwa votoisa muzvimwiwa asi zvinenge zveikachidza.

Tinobonga vakuru vehurumende vari kukurudzirawo kuti kuve nezvitoro zvinotengesa mitombo yechiantu. Ukatopindemwo unotofunga kuti wakutotenga mitombo yechiyungu asi unozokombidzwa kuti ngeyechiantu.

Tinobongavo varikuvandudza mitombo dzedu dzechivantu kuti dzive dzinokurudzirwa kunasurudzwa mune zvakanaka. Dzotokwaniswa kushandiswa nyangwe nevanoti tinonamata vaiti hatishandisi magwasha.

Chiro chakakosha kuziva mbiti nemazina adzo uye kuti pambiti apapo mashakani anorapa chiinyi Uye anoshandiswaa akawomeswa ere kana kuti ari manyoro izvi zvinodetsera.

Mitombo yedu yechiantu yakanaka maningi kana ika shandiswa ngenjira yakanaka. Imweni inokwanisa kuuraya muntu kana ikasa shandiswa zvakanaka.

Tinodawo kutenda bazi reutano riri kukurudzira vantu vanoshandisa mitombo dzechianhu kuti vaudzewo vandani vavo dziwanikwe kunasurudzwa kuti dzizobetserawo muntu weshe ari munyika muno.

Zvodakadza kuona nyika ichibatirana pamwechete nedzimwe nyika vakazozwisisawo kuti kuita zvemitombo dzechiantu azvirevi kuti muntu wakuangarara ,zvinobetsera mukupona kwedu vanhu ngavazviite.

Tinokurudzirwawo kusima mitombo dzechivantu muberere medu kana mumapindu edu kuita kuti tidziwanire padhuze tidetserane nevandani vedu mundaraunda .

Zvibhedhlera zvedu zvokukurudzirawo vantu kuti vaite taika yokumwa magomboti anovagwinyisa mumwiri mwawo nekuzviwedzerwo ngazi veishandisa mitombo yechivantu.

Dziriko mitombo dzechiantu chedu dzatinoshandisa asi dzimweni dzakunasirirwa kuti dzitomwiwawo ari mapirizi. Mapirizi awawo anenge echitopuwawo zvizato zvekuti anoshandiswa sei

Vantu mazuwa anaya vakuto kurudzirwawo kunasirudza mitombo dzawo veizviisa muzvigubhure zvakanaka uye zvakachena kuti vatokwanisa kuitawo musika wekutengesa mitombo dzechiantu.

Dzimweni nyika dzanga dzakazvitanga kudhaya. Dzakafanana nanaIndia vanokoshesa mitombo dzavo dzechinyakare. Muno zvavakuitwawo tinodakara ndizvo kuti vantu voziva zvakakosha.

Mitombo yedu yechianhu, inobva mumaruva kana muana anobarwa ngemiti, okwanisa kuvandudzwa, kutogadzirawo imwe mitombo, inokwanisa kumwiwa ngemuntu anenge ane chitenda.

Tava nadzo mitombo dzotosimwa pamhpatso kana vamweni vototengesa dziri mbiti dzakhona kuitira kuti munthu weshe ave nemitombo yechianthu pamadziro ake kuitira kuti munthu weshe awane kupona.

Dziriko mitombo dzechianhu, dzakunasurudzwao munezvakanaka zvineutsanana, karetu waiti ukaguma panoitwe zvemitombo yechianhu hauzodi kuzombo dzishandisa nekuti vanoita zveutsvina.

Tinawo vanadhokodheya vedu vanoda kukurudziravo vantu kuti vatore miriwo dzechiantu veirya kuita kudzivirira zvimweni zvitenda zvava kutenderera.

Zvava kurudzirwa mazuwa ano kudzokera kuchinyakare vantu ngava ngwarire kudya mishango dzedu dzatagara tichidya muriwo yemushango.

Muntu ukaonekwa une zvimidzi midzi kana wakango sunga sunga zvimutombo vantu vanokufungira kuti uri kuita zvemitakati mitombo ngaiisirwewo pakanaka pano ningirika.

Dziriyo mitombo dzechiantu dzaakutengeswa pamisika semuriwo. Izvi azvidakadzi kutengepo ngekuti pamweni pakhona, vantu vanofunga kuti wafunga kurowa vanhu ngenyaya yekuti vantu avasati vafundiswa.

Chiro chakanaka maningi kugara une mitombo yechiantu mumbatso menyu kuitira kuti mugare meidzirya chakanakira mitombo yechiantu ngechekungorya neidziirira pasina zvitenda .

Mitombo yechiantu yakafanana netsangamidzi inorapa zvitenda zvakasiyana siyana uye inodzivirirawo zvimweni zvitenda. Vantu ngavaziye ngatiishandise nomazvo

Tinemitombi yedu yechi anhu, yatakagara tiyitengodliswa nevabereki vedu tisingazivi kuti varikutowedzere ngazi mukati memuiri . Vanongobika vototi idlayi sadza urimuriwo. Asi, mazuvano totowona kuti mutombo.

Tinavo vana mazvikokota vedu voita zvinyorwa zvinoenderana nemukuwo watinawo uno wokushandisa mitombo yedu yechianhu. Tinobonga nezviri kuitwa nehurumende.

Tinokurudzirwawo kuti tive nechekuitawo tiise ruoko rwedu pakunyorwa kuri kuitwa magwaro anoenderana nemutombo yechivantu.

Dziripo mutombo dzechiantu dzinoshandiswa ndiana mazvikokota vedu avo vana chiremba vedu vamweni vantu vanenge vane mweya dzavakaiswa vanofukirwa votobviswa mweya idzodzo.

Tinazvo zvinokwanisa kuti detserawo tiri kumambatso pane vamweni vanoziya mitombo inorapa mazino kuti honye irimwo isaramba yeihambira mamweni mazino.

Tiri kurudzirwawo kushandisa mitombo yedu yechiandu antu akawanda mazuva ano onasira mitombo dzechiandu nehutsanana meisa muzvibhohleya zvakachena vantu vakuitawo zvakanaka.

Chianhu chedu choramba chakakwidziridzwa vantu vokwanisa kuziva mitombo dzinokwanisa kuvabetsera kubva muzvitenda zvimweni. Dzimweni mitombo dzinowedzera ngazi mukati mwemuviri mwemuntu.

Tinobonga hurumende inotiyeuchidza kuti chinyakare ndiko kunobva muntu mutema, towanikwa tine mitombo dzinokwanisa kudetsera marwadzo echipfuva dziri dzechi antu.

Variyo vantu vanoshandisa mitombo dzechi antu vamweni vantu ava sitori vana chiremba vechi anhu vantu vakato kura vane vashuraka vavo veyi vabhiira mitombo dzinoshanda kudzivirira zvitenda.

Zvirikuitika munyika medu munomu zvaimboitiwa ku India kuti vanozvinasirira mitombo dzavo dzechivantu veitopanana, munowo mu Zimbabwe zvoitika zvodadisa.

Mitombo yedu yechiantu yokurudzirwa kana dziri mbiti ngatisime pambatso dzedu kana Ari maruwa ngasime pambatso kuitira kuti mitombo iwanikwe pambatso dzedu.

Upenyu inhaka yedu , hupenyu tinohuwana kana teishandisa mitombo yedu yechianhu yekungorya semuriwo teizvidzivirira kubva kuzvitenda zvakawanda tinogara yakagwinya.

Mitombo yedu yechianhu yaakuziikanwawo nguva ngemukuwo. Tavakuitawo zvaiitwa kuIndia. VekuIndia avazi kumbosiya chinyakare chavo. Vanoramba veinasira mitombo dzavo dzechivantu veipanana mumphatso mavo.

Zvinokhombidza kuti kuva muntu mutema ufaniri kurasha zviro zvako kuita semuntu usina kukwana mitombo dzedu dzinotidetsera adzitodi mare pakurapiwa kwakhona.

Tinokurudzirwa kutevedzera mitombo dzechivanhu kuti dzinoshandiswa sei uye dzinowanikwa sei vanachiremba vedu vanokurudzirwawo kuita utsanana pavanenge vachigadzira mitombo idzi.

Tinobvumirwa kushandisa mitombo yeshe pamwechete yechiantu yatinoziya kuti inopedza chitenda ichocho neyechiyungu yatinenge tapihwa nana dhokodheya vedu.

Tinokurudzirwawo kusima mitombo dzedu munharaunda mwedu uye kuva nezvimagadheni pamuzi kuitira kuti tikwanise kudetsereka patinenge ,tisina mare yekuende kuzvibhehlera.

Vantu vokurudzirwa kuziva mitombo dzechianhu dziri munharaunda dzavo, avo vakafunda vokurudzirwawo kunyora nezvazvo kutira kuti nhaka ive yausiye nausiye.